Murona laalo yinemoti hiiko qancha hedhanote murona laalo hiiko garini laaltanote murona laalo hiiko garini afineemo murona laalo hiitowa kansani.

hodhishshaho yineemohu maati hodhishshu mayii horora ka'lanonke hodhishsha horonsi'neemo yanna hitee hiteeti hodhishshaho yineemo woyiite maa ka'lanonkeho hodhishuyiiwii afi'neemo horo maati

Seesaho yinemeohu maati hiito hiito woyiteti sensemohu seesu uduunichi isi mayini lonsoniho seesaho yinemori maat hiitoret seesu maat.

umu danancho yaa mayyaate umu danachi mayi horo aannonke umu danancho yineemmohu hiito hiittooho umu dananchiwi afi'neemmo horo maati umu danancho yineemmori hiikkuriu hiikkuriuuti

roso yineemmo woyiite rosu maati roso hiitto hiikkawoyiiteeti ronseemmohu rosu maaho kaa'lanonke rosu maa xawisanno rosoho yineemmo woyiite maati maa leellishshannonke

Tuqu xadoshe yaa mayaate tuqu xadoshiwichini afinemorichi maati tuqu xadoshe yinemowoyit tuqu xadoshi maa xawisano maa kulanonke tuqu xadoshiwichini afinemorichi maati.

Superimaarketete mirteti yineemmoti maati, superimaarketete mirtewi maa affi'neemmo, superimaarketete mirte yineemmo woyte mayi mayi heeranote, superimaarketete mirtewi affi'neemmo yineemmori maati?

muuziiqaho yaa mayyaatero muuziiqa horoonsi'neemmohu hiittee hiittee yannaraati muuziiqu aannonke horo maati muuziiquyiiwi afi'neemmorichi maati muuziiquyiiwi afi'neemmo yine hedo assineemmorichi maati muuziiqaho yaa mayyaatero.

Boharani mereersha yinemohu maati boharani merershini afinemorich maat boharani mereersha yinemo woyite hiiko hiiko anfemoho boharani merershiwiini afinemorichi maati.

Hayyona bude yaa mayate hayyona buduyiwii maa afinemo hayyona bude yinemo woyite hikawoyite afinemo hayona buduyiwi afinemo horosi maati.

kalaqonna qooxeessaho yineemmohu kalaqonna qooxeessu giddoonni may may heeranno kalaqonna qooxeessu hiittoonni heerannowaati kalaqonna qooxeessaho lawishshaho may may heeranno.

mininna biirote uduunicho yineemohu maa horonsiratte ka'laanonkeho mininna biirote uduunichi mama mama horonsirate kaa'lanonke mininna biirote uduunicho yineemori hiikuri"uuti maa labbannoreeti

afantino gashaanonna annuwa yineemori hiikuri"uuti afantino gashaanonna annuwa yinayiiri mama afanttannoreeti inssa hiikko heexxannoreeti inssawii axxineemo xawishshi maati afantino gashaanonna annuwa yineemori yiikuri"uuti

sicconna badooshshe yineemohu maati sicconna badooshshe yineemowoyiite sicconna badooshu maaho horonsi'neemo sicconna badooshshuyiwii afi'neemo horo maatisicconna badooshshu maa xawisannonke sicconna badooshsheho yineemo woyiite hitee hitee yannara horonsi'neemoho

Elekitironkise yineemmorichi maati, elekitironkisete affi'neemmori maati, elekitironkise maayi horo affidhano, elekitironkise loonsanni hiikkichoti, elekitironkisete yineemmorichi maati isi?

giwirinnaho yineemmohu maati giwirinnuyiiwi afi'neemmo rosichi maati giwirinnaho yineemmo woyiite hiittee hiittee yannara horoonsi'neemmo giwirinnuyiiwi afi'neemmo rosichi maati giwirinnu maa xawisannonke.

hodhishsha yineemohu maati hodhishsha mamoote horonsi'nanni hodhishsha horonsineemo yanna hiiteeti hodhishshuyiwii mayii horo afi'neemo hodhishsha hitee hitee yannaraati horonsi'neemohu hodhishshu mayii horora ka'laanno

tuqu dhaadooshe yineemohu maati tuqu dhaadooshiinni afi'neemo horonti maati tuqu dhaadooshe yineemo woyiite hittee hittee yannara xaandeemoho tuqu xaadooshshinni afi'neemori maati tuqu dhaadooshinni maa assa dandiinanni

sagale yineemo woyiite sagale maaho horonsi'neemote sagale hiitee yannara horonsi'neemo sagale may horo uyiitannonke sagale maa xawisannonke sagale hitee hitee horonsira hasiisannonke sagalewii afi'neemo horo maati

Adawu agarrano yineemmori hiikkuriutu, adawu agarrano yineemmori mama heedhanoreti ,adawu agarraano yineemmori hiikko hiikko heedhanoreti ,hiikko mannati, adawu agarano

Saffote latisha yineemohu maati saffote latisha yineemo woyite maa xawisano saffote latish hiiko lonsani saffote latisha yineemo woyite mama jamare loonsayi safote latishi isi maati

Minenna gallanni mine yineemmohu maati, horosi maati, horosi maa kultano, minenna gallanni mine yineemmo woyte hiikko hiikko horonsi'neemmoho mayi horonsiranoho ,minenna gallanni yineemmohu maa ku'lano

Maashinubba yaa mayate, maashinubbatte yineemoti maaho horonsi'neemote, maashinubbawiyi afi'nemo horo maati maadhinubba hitee hitee yanara horonsi'neemo, maashinubba mayi horo uuyitano'nke, mashinubbayiwi maa afira dandineemo

daganna maate yineemmohu maati daganna maate ayeti dagana maate yineemohu ayeooti daganna maatete horo maati

daganna maate yineemmo woyte ,daganna maatettewiinni afi'neemmo owaante maati? daganna maate yineemmo woyte daganna maate afantahu hiikkichooti? daganna maate maa kultanno?

amma'note yineemmoti maati amma'no maaho kaa'litannonke amma'note yaa maati amma'note yineemmohu mammi daggewoote amma'note yineemmohu maaho horoonsirate kaa'litannonke amma'note yineemmohu mamiicho mamiicho anfanni.

seensilleho yineemmohu maati? seensille horonsinemmo yanna hiiteeti? seensillu maa xawisannonke? sensilleho yineemmo woyte maa kulannonke. seensillu isi maati? seensillu maa kulawo?

Sagalete yineemmoti maa leellishanonke sagale yineemmo woyte maa labbano sagale fiidhe hiitto hiitto yannarati horonsi'neemmohu ,sagale maayi horora kaa'littanonke ?

odoote yineemmo woyiite maati odoo odoo maaho horoonsirate kaa'litanno odoo yineemmo woyiite hiikkuriuuti odoonnoti horose maati odooteyii afi'neemmorichi maa lawawoo

seensillu maati seensilleho yineemmohu maaho horoonsi'neemmoho seensilleho yineemmohu mamoote mamoote horoonsi'neemmoho seensilleho yineemmohu mama wodhineemmoho seensillu maa horoonsirate kaa'lannonke seensillu maati

borrote uduunneeti yineemmohu maati? borrote uduuunne horonsi'neemmo yanna hiiteeti? borrote uduunne yineemmo woyte baxxeewore maa horonsi'rate kaa'lannonke? maa xaisannonke?

murote yineemmo woyte hiikko afantanno murooti murote yineemmo woyte muro maaho kaa'litannonke muroyhu xawishshise maati murote yinemmo woyte hiikko hiikko afantanno muro maaho kaa'litanno

Daganna maate yineemmori maati, daganna maate maa xawisano, daganna maate maa ku'littano, daganna maate yineemmori maati, maa xawisano, daganna maate yineemmori hikkuriuti?

Afantino gashanona aniwa yineemori hiikuritut afantino gashanona anuwa hiikuriti afantino gashanona anuwa yinemori mama lelitanoret hiiko hedhanoreet ayiooti

afantino gashaanonna annuwa yineemori hiikuriiti afantino gashaanonna annuwa maa lellishshannoreeti afantino gashaanonna annuwa yaa mayaate maa kultannote maa odeesitannote

mini uduune yineemohu mini uduunni hiikuriuuti mini uduune yineemohu mama worreemoho mini uduune yineemohu mayii horora kaa'lanonke mini uduune yineemohu hiiko bayiicho woxineemoho.

baadi xagga yineemmorichi maati baadi xagga mayii horora kaa'litannonke baadi xagga maati baadi xagga yineemmo woyiite maaho horoonsi'neemmote baadi xagga yineemmoti hiikkuriiti

amma'note yineemot maati amma'no ise maati amma'no maa xawissannokke amma'note yineemo woyiite hitee hitee yannaati amma'note yineemo woyiite maa kulttannonke

kalaqonna qooxeessa yineemmohu maati kalaqonna qooxeessu hiikko afamanno qalaqonna qooxeessaho yineemmorichi maa lawanno kalaqonna qooxeessu isi mamaanni kalaqamino kalaqonna qooxeessu maati.

biifisate yineemmo woyte maati? biifinseemmori maa kulannonke? biifisate yineemmo woyte mamoote biifinsay? maati biifinseemmohu? biifisa ise maati? maa leellishshanno? maa xawisanno?

borrotote uduunneeti yineemmohu hiikkuri'uti? borrote uduunni maaho horonsi'rate kaa'annonke? borrote uduunne yineemmo woyte maa xawissannonke? borrote uduunni hiittee hiittee yaannara hasiissannonke?

odoote yineemmo woyte maati? odoo hasi'neemmo yanna hiittee hiitteeti? odoo hiitto woyteeti macciishhsineemmohu? odoote yineemmowoyte odoo maati? odoo maa kultannonke?

Giwirinaho yineemmohu giwirinu horosi maati, giwirinu maayi horo aanonke giwirinaho yineemmo woyte hiite hiite yannara kaa'lanonke giwirinu maati ,giwirinuhu loosisi hiikkoneti.